Biby iray miloko fotsy mainty, ary volomboasary mifangaro. Masika ny fijeriny ary ranga ny sofiny misy volombava vitsivitsy izy ary misy vavany.

Gazety Malagasy iray amin'ny fiteny vahiny, mivoaka ny sabotsy enina amby folo desambra telo amby roampolo sy roa arivo. Amidy amin'ny vidiny arivo ariary. Misogadina eo amin'ny lohateny lehibe : momba ny fanokanana ny filoham-pirenena malagasy, Andry Nirina Rajoelina.

Nosy kely iray ahitana ala mikitroka mbola voajanahary eo amoron'ny ranomasina miloko manga sy lalina ary ahitana tora-pasika ihany koa eo amin'ny sisiny.

Toeram-pisakafoanana iray somary milamina. Ary ahitana vera miohaka maromaro eo amboniny latabatra sy seza milahatra. Ahitana lehilahy sy vehivavy iray, irony mpandroso sakafo irony.

Zava-maniry iray maniry eny amin'ny tanin-tsaha. Somary mipelapelaka ny raviny ary mizarazara kely maro be, antsoina hoe ravim-bomanga. Azo atao laoka izy io ary ny vodiny ihany koa dia afaka atao haninkotrana.

Olona maro samihafa manao fanamina, manao satroka fiarovana ihany koa ary mandraoka fako maloto amin'ny toerana iray somary ambanivohitra, misy manao irony kiraro fiarovana amin'ny orana irony.

Biby iray miloko maramara volomboloina, miondrika manakatra misotro rano ny rano mandeha. Ny toerana misy azy dia somary tsy misy zava-maniry ary somary maina.

Olona maromaro mandeha tongotra : mitondra kitapo avokoa ilay lehilahy farany aoriana, mitondra tavoahangy miloko manga ny sarony, ahitana bozaka maro samihafa amin'ny lalany izy ireo.

Trano maoderina kely iray tsara rafitra milalotra simenitra ary miloko vonimpaiso malefaka dia malefaka. Ahitana jiro boribory iray manazava ny eo an-tokontany eny ivelany, ary misy lavarangana miloko fotsy. Misy voninkazo maitso miisa roa eo amin'ny lalana miditra any an-trano ary miloko mainty ny varavarana.

Tovovavy iray lehibe mandeha amin'ny sisin-dalana manao dia maika. Manao kapa miloko mainty ary manao pataloha manara-batana miloko maitso antitra. Manao solomaso izy ary malalaka aoka izany ilay arabe ao amin'ny ilany.

Voankazo maro be miloko mena, mbola tsy voatango fa miraikitra amin'ny tahony. Somary marokoroko ny hodin'ilay voankazo ary misy raviny maitso antitra.

Boky iray miloko manga tanora sy mavo ahitana soratra miloko mavo sy fotsy ary mena. Misy vehivavy fotsy manao saron-doha eo amin'ny sisiny ary manao lamba miloko mavokely misy sarina voninkazo.

Boky iray mipetraka eo amin'ny lamba misy volombolony miloko fotsy. Eo amin'ny hodin'io boky dia ahitana ankizy kely sy olona iray misaritaka sy mitsangantsangana ny volony, ary aorinan'ireo dia ahitana hazofijaliana maromaro mitsangana.

Tanàna iray amin'ny tontolo ambanivohitra ahitana arabe manapaka eo afovoany vita amin'irony vato milahatra irony ary misy olona vitsy mandeha eo aminy. Misy trano miloko mainty, misy kosa miloko mena ary misy iray miloko fotsy ny zoriny, amin'ny fanitso ny tafon'ny sasany ary amin'ny bozaka kosa ny sasany.

Olona iray manome lamosina tsy manao akanjo, mirafitra tsara ny volony ary misy haingony somary mangirangirana. Salama hogo ary manao kavina izy. Misy haingo ihany koa eo amin'ny tendany.

Trano iray vita amin'ny biriky tanimanga sy miloko, ny sisiny kosa dia milalotra simenitra vita amin'irony karakara vy irony eo amin'ny varavarakely ho fiarovana amin'ny mety olon-dratsy, eo amin'ny lavarangany kosa dia ahitana seza sy latabatra maromaro mipetraka, ao ambanin'io latabatra io ahitana saka iray.

Lalana iray feno fasika ary any amin'ny sisiny nosy raha ny fahitana azy, ahitana olona mifamezivezy, fa ny tena miavaka dia lehilahy iray somary efa lehibe manao kapa miloko manga ary somary rovi-drovitra ny akanjony.

Olona iray zarazara hoditra manampina tarehy amin'ny tanana roa, ahitana peratra eo amin'ny rantsan-tanany iray, olioly ny volony ary somary fohy, manao akanjo manga tanora izy.

Trano miloko mavo misy rihana iray ahitana lavarangana miloko fotsy ary mavo ihany koa ny tampony, ny tafo dia miloko fotsy ary ahitana varavaran-kely misy karakara vy miloko mena, mifefy hazo io trano io.

Fiara fitanterana iray miloko fotst sy mainty mifangaro, eo ambaniny fitaratra eo aloha dia ahitana marika iray fahamantarana orinasa ary ita amin'izany fa ity fiara ity dia miasa ho any orinasa io, mitondra ny laharana enina ambiny valompoly sy fito arivo ity fiara fitanterana ity.

Toerana voajanahary iray ahitana rano miloko manga sy maitso mifangaro , eny amin'ny sisiny kosa dia misy riam-bato ary somary avo dia avo , ahitana zava-maniry maro isan- karazany miloko maitso ihany koa.

Legioma karazany efatra amidy. Ny karazany roa mipetraka amin'ny tany ary ny karazany roa kosa mipetraka eo ambonin'ny latabatra. Misy raviny ao ambanin'izy ireo ary misy kitapon'ilay mpivarotra eo amin'ny sisiny. Misy kaopy ihany koa eo amin'ny ilany.

Tovovavy iray fotsy fihodirana manana volo lava sy mainty, mijoro eo amin'ny arabe iray vita amin'ny rarivato, manao ambonin'akanjo fotsy ary kiraro fotsy ary manao ambany mavo. Misy voninkazo maro isankarazany ao aorianany.

Mofomamy miisa dimy mipetraka eo ambony latabatra kely boribory manao an-tànan-tohatra. Misy haingony maitso ny manodidina ary misy voninkazo avy eo ambonin'ilay mofomamy.

Gazety malagasy iray amin'ny fiteny vahiny, nirakitra vaovao maro isan-karazany sy dokam-barotra, amidy amin'ny vidiny arivo ariary ary ity santionan'ity dia nivoaka ny zoma dimy jolay efatra amby roapolo amby roa arivo.

Vehivavy iray fotsy fihodirana any amin'ny toerana fampirantina lamaody, miloko volontany ny kiraro feno izay hanaovany ary misy olona mitazona ny tanany, lava ny volony ary manao kavina vita gasy izy.

Efitrano fatoriana misy fandriana mainty miisa roa ; ny iray kosa irony misy amboniny irony ary mifampitaingina. Misy tohatra ahafahana miakatra ao. Misy lay fiarovana amin'ny moka isakin'ny fandriana.

Lehilahy iray matory miohoka eo amin'ny kianja filalaovana baolina kitra. Ataony miankina eo amin'ny baolina ny saokany ary manao akanjo manga izy, miloko mainty ny volony ary misy volombava ny tarehiny.

Marika famantarana iray izay miloko fotsy ny tokotaniny. Ahitana soratra miloko mena somary lehibe kosa eo ambanin'ilay marika raha miloko mainty somary kelikely kosa ilay eo ambany.

Rano mikoriana amin'ny riam-bato. Mirafitra dia mirafitra toy ireny natao tanana ireny, kanefa voajanahary. Ahitana zava- maniry maro isan'karazany ary miloko maitso ilay rano. Misy lehilahy iray miboridana, tsy manao afa-tsy silipo miloko mainty.

Sainam-pirenena vahiny iray mikopakopaka, miendrika mahitsizoro, miloko fotsy, ary misy vy ny tahony hiantonany eo. Misy boribory menamena eo afovoan'io fotsy io, ary misy tady mitazona azy eo amin'ilay vy.

Firavaka tsara tefy vita amin'ny volafotsy. Ny iray fatao amin'ny tanana, ny iray kosa peratra mipetraka eo ambonin'ny lamba miloko mena izy ireo. Ary ilay peratra ao anatin'ilay fatao amin'ny tanana.

Trano fampirantiana sary iray, miloko fotsy ny rindrina. Misy vehivavy iray mijoro eo anoloan'ireto sary maro samihafa milahatra ireto. Hatreo amin'ny antsasan'ny lamosiny ny volony, ary miloko mainty. Manao ambonin'akanjo fotsy lava tanana izy, ary patalola lava miloko mainty.

Lehilahy iray efa zokinjokiny, somary mikentrona ny tarehiny, lehibe ny orony ary misokatra ny vavany. Manao akanjo mihaja izy lobaka fotsy ary mitafy lamba malagasy, mbola mainty daholo ny volony.

Trano iray vita amin'ny hazo. Olona somary sahirana no tompony ary feno korontana ny eo ivelany sy eo amin'ny tafon'ilay trano. Mivoha ny varavarankely sy ny varavarambe ary mividy vy ny olona mipetraka ao satria dia ahitana petadrindrina eo ivelan'ilay trano.

Takelaka iray misy tongony eo amin'ny sisin-dalana ary ahitana hazo maromaro kirihitra aorianany. Dokam-barotra no mipoitra eto amin'ity takelaka ity ary ahitana fiara iray tsy mataho-dalana.

Zava-maneno iray anisany mampiavaka ny kolotsaina Malagasy, vita amin'ny alalan'ny hoditra izy io ary maneno, amponga no anarany, miloko manga, mena ary fotsy mifangaro izy, misy lehibe ary misy kosa kely.

Làlana tratran'ny fitohanan'ny fifamoivozana, ahitana fiara mpitatitra kodiarana efatra, miloko mainty, miloko maitso, manga. Ao ireo mazaka maro, ao ihany koa ireo mahazaka olona vitsivitsy.

Karazam-biby mampiavaka an'i Madagasikara ary arovana aok'izany. Mipetraka eo ambonin'ny vato izy mianaka, ary miloko mavo ny masony raha fotsy sy mainty mifangaro kosa ny lokon'ny lohany.

Sisin-dalana iray ahitana tamboho mirakitra dokam-barotra. Orinasa lehibe iray eto Antananarivo miloko manga sy fotsy mifangaro ary ahitana soratsoratra maro ihany koa.

Vehivavy miisa roa : ny iray matory eo ambony lambahoany, ny iray kosa mipetraka eo ambony fasika, samy mihosotra masonjoany ny tarehan'izy ireo ary manao kavina boribory ilay iray matory.

Efitrano fandraisam-bahiny iray milamina sy madio ary mihaja. Ahitana rindrina miloko fotsy ary seza miloko mavo sy manga antitra. Misy latabatra eo afovoany izay vy ny tongony ary fitaratra kosa ny tampony. Ny varavarankely ihany koa dia vita amin'ny fitaratra.

Gazety iray amin'ny fiteny vahiny no nisongandina ny sabotsy teloambifolo janoary efatrambiroapolo ambiroarivo dia ny momba ny vaovao politika mitondra ny laharana dimiambidimampolo sy fitonjato sy valoarivo ity gazety iray ity.

Efitrano fandraisam-bahiny iray ahitana seza miloko volontany, misy latabatra boribory telo mifanaraka mifanaingina ary ahitana jiro maro miloko fotsy, misy fitaratra lehibe.

Hareza mitondra ny marika roa samy hafa izay ahitana ny vidiny isan-karazany avy ; ao anaty solefanina miloko manga, mavo, volombosary, mena, maitso ary manga antitra izy ireo.

Toerana iray ahitana olona maromaro milahatra miditra ao anaty fiara fitaterana. Miloko mavo ny tapany ambony ary fotsy kosa ny tapany ambany. Misy tamboho miloko fotsy eo amin'ny sisin'io fiandrasana io.

Ankora fatao amin'ny volo vita malagasy izay ao anaty fitoeranay miloko fotsy. Mipetraka eo ambony vato ary misy ranomasina ao aorian'ilay vato. Misy taratasy eo ivelan'ilay fitoerany ary misy ny laharana afaka iantsoana ireo mpivarotra.

Akora rano iray fanasàna loha miloko maitso. Ao anaty tavoahangy miloko fotsy ny sarony. Tazonina tanana iray zarazara hoditra iray. Ireto fangaro ireto dia hita ao amin'io akora io vahona, tongolo ary sakamalao.

Biby ray misy tongotra maromaro miloko mainty sy fotsy, ary mavo mifangaro ny vatany sy ireo tongony ireo. Mamoaka lady amin'ny alalan'ny vodiny izy io ary antsoina hoe hala.

Fitaovam-panoratana maromaro izay ahitana loko maro isan-karazany toy ny : mavokely, manga, fotsy, maitso tanora ary mavo ; misy taratasy mipetraka eo ambaniny ary misoratra eo ny vidin'ireo fitaovam-panoratana ireo.

Lehilahy miisa telo mpanao baolina kitra mipetraka eo ambony seza. Manao akanjo miloko mavo. Ny eo afovoany somary kelikely ny lohany, ny eo amin'ny ankavia kosa salantsalany ary ny eo amin'ny ankavanana somary lehibe. Ilay be loha farany ity dia mitazona zava-pisotro mamy.

Zazakely iray orohan'ny reniny ary eo amin'ny ilany kosa misy ilay zaza efa lehibebe, mitsikitsiky. Ahitana soratra eo ambonin'io sary io manao hoe : fito taona vao nahazo azy ny Ray aman-dReniny.

Ny sainam-pirenena iray manana endrika mahitsy zoro, mikopakopaka ary miloko maitso antitra, eo afovoany kosa dia misy sary miendrika volana sy kitana mifanakaiky izay mitondra ny loko mavo avokoa izy ireo.

Toerana iray any ambanivohitra ahitana lehilahy mitazona antsy ary misy kisoa efa maty mihosina ra ny tendany eo ambaniny. Misy papay maniry ary misy voany maitso ao aorian'ilay olona ary feno lamba miaha kosa ao am-badik'ilay papay.

Tontolo iray natoraly izay ahitana rano mamy mikoriana, ahitana vorona iray miloko fotsy eo amin'ny sisiny; Vano no anarany ary feno zava-maniry miloko maitso maro isan-karazany eo amin'ny sisiny io rano io.

Soavaly matavy miloko fotsy misy pentimpentina mainty, mijoro ao anaty ahitra maitso misy voninkazo mavomavo sy menamena isankarazany ; ary misy lanitra manga ao aorianan'ilay soavaly.

Toerana iray somary mamovoka, ahitana olona maromaro mijery baolina ; misy kosa olona roa manao baolina, manao akanjo manga ny iray ary manao akanjo mena kosa ny iray. Misy fitaovam-pitaterana kodiarana efatra eo amin'ny sisin'ilay filalaovana baolina.

Petadrindrina iray misy tongony amin'ny sisin-arabe izay mirakitra dokam-barotra tsena iray. Misy soratra hoe "azo atao ny mifety nefa tsy mandany vola be". Misy olona maromaro amin'ny sary manao fety eo amin'ny ilan'io soratra io.

Marika famantarana iray fotsy ny tokontaniny ary ahitana sarintanin'i Madagasikara miloko mainty eo ambony. Eo ambanin'io sary io kosa dia misy soratra miloko mainty somary lehibe ary misy tsipika eo ambany. Ahitana soratra kelikely miloko mainty ihany koa eo ambanin'io tsipika io.

Ampahan-takelaka gazety iray miloko fotsy ny tokotaniny. Misy lohateny miloko mavokely somary lehibe be, ny eo ambany kosa miloko mainty ary ny farany ambany dia miloko mainty ny tokotaniny ary fotsy ny soratra.

Biby iray mipetraka eo antokontany, somary mampitahotra ny toerana misy azy; miloko mainty, fotsy ary volondavenona mifangaro izy, misy tanana roa sy tongotra roa ary misy rambo.

Lehilahy iray somary lava ranjanana, mandeha irery amin'ny sisin'ny arabe. Manao akanjo mainty ambony ary pataloha fotsy sy manga ny ambany, manao kapa. Miloko mainty ny volony ary feno trano ny sisin'ny làlana.

Trano lavalava lehibe iray ary avo, miendrika fiangonana. Vita amin'ny biriky tanimanga ny rindrina ary ny tafo ihany koa dia tanimanga. Ny varavarankely dia miloko fotsy ny sisiny ary ahitana irony vy fiarovana irony eo aminy.

Tovolahy iray manana volo miloko mainty ary miendrika hety maodely ary misy sofina sy maso ary volomaso, hita ihany koa ny tendany.

Toeram-pianarana iray amin'ny anjery manontolo, Ankatso no anarany. Ahitana arabe izay misy fiarakodia kodiarana efatra mivezivezy. Eo amin'ny sisin-dalana kosa dia ahitana lehilahy sy vehivavy maromaro mandeha.

Fasana iray vita amin'ny rarivato izay ahitana simenitra miloko fotsy eny anelanelany, madio aoka izany ny tokotany ary misy voninkazo kosa ny manodidina ; ahitana trano kely iray miloko mena eo an-tampony izay manambara fa andriana no tompon'ilay fasana.

Fanafody iray ao anaty tavoahangy misy sarony loko fotsy. Izy ity dia fatao ao amin'ny volo mampijanona ny fihintsanany. Eo amin'ny ilany ankavanana dia ahitana takelaka taratasy kely iray mirakitra ny vidiny io fanafody io izay mitentina sivinjato sivy arivo sivy alina ariary.

Vehivavy iray manao akanjo lava midoroboka mitazona fanamafisam-peo sy finday ary misy peratra volamena eo amin'ny tendany sy ny tanany. Ahitana olona mifanotrona kosa ao aoriana ary manao akanjo mihaja avokoa.

Asa tanana malagasy maro isan-karazany vita amin'ny rofia sy hazon-drano, ao ireo harona misy ihany koa ny satroka isan-karazany, misy ihany koa ny fitoeram-bilia. Miloko fotsy, volomparasy ireo asa tanana ireo.

Lehilahy maromaro milahatra mandeha amin'ny tetezana iray. Ny farany aloha dia mitondra baolina miloko fotsy ; ny sasany manao satroka, ny sasany kosa tsy manao. Fotsifotsy no lokon'ilay tetezana ary ny fitazomana eo ambony kosa dia miloko mainty sy mavo mifangaro.

Toerana fandrahoana sakafo iray tsy misy rindrina fa misy tafony ary fefy hazo no mitazona ny tafo fanitso kely io. Misy vilany kely sy lehibe mitaingina eo ary kitay no ampiasaina handrahoina izany sakafo izany.

Toeram-pivarotana lehibe iray, ahitana entina karazany maro fa ny tena miavaka eto dia lapoaly maromaro miantona ary mbola vaovao. Ahitana taratasy misy soratsoratra sy sary isan-karazany ao anatiny.

Tovovavy iray mitsikitsiky manao akanjo lava manasan-dranjo, manao kiraro miloko fotsy sy tadiny miloko fotsy, miloko mainty ny volony ary hatreho amin'ny atsasaky ny lamosiny ny halavany.

Vehivavy iray miondrika, lava ny volomasony, ary ny volomaso eo ambony dia misoritra. Manao akanjo tohitena somary miboridana izy. Vita randrana madinika ny volony izay randran-telo. Manao lokomena izy ary manao kavina eo amin'ny sofiny.

Tovovavy miisa roa lavalava orona , mitsikitsiky , ary manao ankanjo mena sy lokomena ; maka sary amin'ny finday ary ny lokon'ny volony eo aloha mainty , ny aoriana kosa mavo.

Laisoa maromaro mifanaingina. Miloko maitso ary miloko fotsy kosa ny tahony nanapahana azy. Mipetraka eo ambonin'ny latabatra miloko fotsy ary tsy mbola misy simba izy ireo.

Tovovavy iray somary zarazara hoditra, mahia, mitehin-kiho ary manao akanjo mena misy sarisary miloko fotsy. Mirandrana avokoa ny volony ary miloko mavo sy mainty izany. Manao kavina somary lava izy ary mitazona poketra miloko mena sy miloko marevaka samihafa.

Fivarotana malagasy iray izay ahitana tantely ao anaty tavoahangy misy sarony manga sy mena ary eo anoloan'ireo misy akora fatao amin'ny tarehy vita amin'ny tanimanga. Misy vehivavy manao akanjo maitso eo amin'ilay sary.

Marika ahafatarana orinasa iray, misy mahitsizoro miloko mavo ary misy sotro rovitra miloko fotsy tapaka ao anatiny. Misy ny anaran'ilay orinasa kosa eo ambanin' izy ireo ary miloko mainty.

Ity gazety amin'ny fiteny vahiny ity, dia namoaka vaovao misongadina momba ireo atoko miisa roa miaro ny voninahim-pirenena eto Madagasikara ny alatsinainy voalohan'ny volana jolay efatra ambiroa-polo ambiroa arivo, amidy amin'ny vidiny arivo ariary hatrany.

Toerana iray somary efa antitra, ahitana rindrina mirary vato ary misy vavahady vita amin'ny vỳ misy gadanahy. Feno ahitra maniry kosa ny sisin'ilay tamboho mirafitra.

Takelaka miisa roa mitovy. Maneho dokam-barotra zava-pisotro misy alikaola iray. Miloko maitso ny tavoahangy misy azy ary amidy amin'ny vidiny telo arivo ariary monja. Mipetaka eo amin'ny varavarana miloko mainty ireo takelaka ireo.

Peta-drindrina iray any amin'ny trano fampirantiana, ahitana valan-javaboary any anaty ala. Misy biby maro isankarazany : na vorona, na ny mikisaka, na ny mitsambikina...

Tovolahy iray vao eritrerony manao akanjo mainty ambony sy ambany, somary miforotra ny "patalon" ary manao kapa mainty ihany koa izy, samy misy sorasoratra fotsy avokoa na ny akanjo ambony na ny "patalon" na ny kapa, mitazona akanjo izy.

Vorona maromaro mitovy eo amin'ny toerana maitso iray, ny sasany manidina ny sasany kosa mipetraka, miloko mena, volondavenona, fotsy ary mainty mifangaro izy ireo.

Firavaka maromaro mifampiankina mbola mipetaka amin'ny fitoerany izay fatao haingo amin'ny sofona sy tenda. Ahitana vato somary mangirana eo afovoan'ireo ary mitondra ny marika vahiny ihany koa izy rehetra.

Gazety malagasy iray amin'ny fiteny vahiny, amidy amin'ny vidiny arivo ariary. Mampiseho karazana vaovao isan-karazany sy dokam-barotra. Nivoaka ny alatsinainy dimy ambin'ny folo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo.

Sakafo vahiny maro isan-karazany mipetraka eo ambony lovia miloko fotsy, ahitana akondro miloko mavo kosa eo amin'ny sisiny, mipetraka eo ambony latabatra ireo ary aloalofan'ny ravin-kazo maromaro.

Biby iray, miloko mainty ny vatany tapany ambony ; ny tapany ambany kosa miloko mavo sy volontany ary mainty mifangaro. Misy helatra miisa roa miloko volontany, misy tongotra sy tanana maromaro izy, ary misy maso miisa roa. Mipetraka eo ambonin'ny voninkazo miloko fotsy sy maitso tanora.

Tendrombohitra somary ivaiva mirafitra vato. Eo anelanelany amin'ny lemaka dia ahitana tany miloko fotsy dia fotsy ary ala matevina sy midiroboka maro. Tsy misy zavamaniry kosa eo amin'ilay tendrombohitra na iray aza.

Lehilahy iray manome lamosina, manao akanjo miloko manga tanora, misy volom-bava ary miloko mainty ny volony, misy dokam-barotra iray amin'ny takelaka eo anoloany izay trondro ao anaty boaty.

Asa tanana malagasy anisany mampiavaka an'i Madagasikara, hita ao ny peta-drindrina izay mirakitra ny mpanjaka nifandimby teto, misy ihany koa ireo vato efa voavoatra miendrika boribory mivaingana, misy kosa ireo sary peta-drindrina misy sarety sy olona ary omby.

Sary sokitra maromaro vita amin'ny hazo, fa ny tena miavaka eto dia takelaka iray vita amin'ny hazo ihany, fanaovana fanorona. Ny vato ampiasaina milahadahatra eo dia vato boribory kely amin'ny loko maro isankarazany.

Gazety iray amin'ny fiteny vahiny amidy amin'ny vidiny arivo ariary. Nivoaka ny Alakamisy efatra jolay efatra ambin'ny roapolo amby roarivo, ahitana vaovao maro samihafa sy dokam-barotra fa ny tena niavaka tamin'ny io andro io dia resaka politika.

Ranomamy iray midadasika, sarahin'ny tetezana milalotra simenitra somary manify , afaka andehanan'ny olona ary ahitana olona mifamezivezy eo aminy. Tsy afaka hifanenana araka ny maha tery azy.

Toerana iray manantantara eto Madagasikara, eny Ambohimanga no misy azy. Nitoeran'ireo mpanjaka rehetra nifandimby teto. Misy karazany maro ny trano ; fa ny tena mihavaka eto dia, ny tranon'Andrianampoinimerina : vita amin'ny tanimanga ny tafony.

Mofo iray mampiavaka ny malagasy antsoina hoe mofo gasy miisa roa ao anaty vilia fotsy madio. Vita amin'ny lafarinina sy rano ary akora simika mampibotsina azy. Eo amin'ny ilany kosa dia ahitana kaopy misy kafe miloko mainty

Lalana iray vita amin'irony vato alahadahatra irony, somary efa tototrin'ny vovoka sy fasika, ahitana lehilahy iray tsy manao satroka fa main'ny masoandro ary lasa mivadika mainty eo amin'ny sisiny, manosika borety misy gony eo amboniny.

Lehilahy iray vao eritreriny lava ranjanana, manao akanjo mitovy ambony ambany ary manao fehikibo miloko mainty. Ataony am-paosy ny tanany raha miloko fotsy kosa ny akanjo anatiny sy ny kirarony.

Boky iray mipetraka eo ambonin'ny latabatra fotsifotsy. Loko maro samihafa no mandravaka ny fonony. Ny lohateniny dia Amboarana angano. Amin'ny fiteny vahiny sy malagasy mifangaro. Ahitana ankizy marobe mioty voninkazo, ahitana lehilahy iray manenjika lolo sy mitsambikina ihany koa.

Lasitra miloko mainty miisa telo manao antanan-tohatra mipetraka eo ambony latabatra miloko mena. Ahitana irony haingo fanao amin'ny tanana isan-karazany irony isakin'ny lasitra. Misy ny vita amin'ny akorandriaka, misy kosa ny vita amin'ny vato.

Lehilahy iray mitsikitsiky, miloko mainty ny volony, somary zarazara hoditra izy ary manao lobaka miloko fotsy. Misy fehin-tenda mihaja miloko mena ary somary peta-korona izy.

Sisin-dalana iray maloto sy mikorontana aoka izany, ahitana olona maromaro mitangorongorona ary misy fatsakana natokana ho an'ny rehetra izay vatsian'ny fanjakana eo amin'ny ilany.

Sary sikotra iray miendrika ampahana lohan'olona. Misy maso, misy orona lavalava ary misy molotra sy saoka somary lehibe. Miloko volondavenona antitra io ary somary mampitahotra rehefa jerena tampoka.

Boky maromaro amin'ny fiteny vahiny, matevina avokoa izy ireo, misy lehibe, misy kosa kelikely. Samy manana ny lokony sy sary eo amin'ny fonony avy ary mifampitaingitaingina.

Akora simika iray vita avy ivelany ary anisan'ny marika fanta-daza. Vita amin'ny zavoka izy io ary fatao amin'ny volo mba am-palefaka azy. Natokana ho an'ny volo holoholo sy ngita.

Lasary mifangaro maromaro izay ahitana voatabia, katsaka, zavoka ary zava-maitso ; misy vinaigitra ary misy sotrokely mipetraka eo amboniny ; mipetraka ao anaty vilia miloko fotsy ary misy vera misy tongony eo anilany. Mipetraka eo ambony latabatra ireo rehetra ireo.

Lovia miloko fotsy iray, ahitana voankazo karazany roa eo amboniny. Ny iray miloko mavo antsoina hoe voasary, ny iray kosa miloko volomparasy antsoina hoe garana.

Gazety iray amin'ny fiteny vahiny, mizara vaovao maro samihafa sy dokam-barotra. Fa ny nasongadiny ny Alatsinainy valo janoary efatra amby roapolo amby roa arivo kosa dia vaovao momban'ny pôlitika eto Madagasikara. Amidy amin'ny vidiny arivo ariary.

Boky iray amin'ny fiteny malagasy sy vahiny natokana ho an 'ny ankizy fito taona hatramin'ny sivy taona. Miloko manga ny fonony ary misy sary madagasikara miloko maintso kosa eo afovoany. Ny soratra aminy dia miloko fotsy

Toeram-pilalaovana baolina kitra iray ahitana mpilalao manao akanjo mavo ambony ambany eo amboniny ; samy mainty avokoa ny volon'izy ireo, samy manao kiraro, ny lehilahy eto amin'ny farany aloha izay miavaka dia manao ba kiraro miloko volomboasary ary misy sarisary miloko mainty.

Toerana iray amin'ny tontolo ambanivohitra. Ahitana trano gasy maro samihafa, misy ny tafo bozaka, misy kosa ny tafo fanitso. Ahitana voankazo maniry maro isan-karazany ny zaridaina lehibe midadasika, misy ny zavoka maniry, misy kosa ny goavy tsinahy, misy akondro...

Arabe iray somary lena ny rano ahitana fiarakodia fitaterana miloko maitso ny tafony ary volondavenona kosa ny vatany, misy soratra mena aorinany eo amin'ny sisin-dalana dia ahitana zavamaniry maromaro sy trano gasy.

Voasary maromaro mitangoriny somary kelikely antsoina hoe voasary makirana, misy amin'ireo somary mbola manta izay miloko maitso, misy kosa ny efa masaka miloko mavo.

Voankazo karazany roa mipetraka eo ambony lovia miloko fotsy : ny maromaro isa dia garana mbola misy tahony isaky ny voany, eo amin'ny ilany kosa voasary izay miloko mavomavo.

Voankazo iray marikivy ary tena tian'ny olona manaizana izy io, misy fakany ary misy voany maromaro. Io no atsoina hoe voamadilo. Ao anaty lovia ary ingain'ny sotro vy iray.

Trano moderina misy rihana iray ary misy lavarangana vita amin' ny fitaratra, misy tamboho ivaiva miloko fotsy ary eo ivelany ahitana zava-maniry maintso misy vony miloko mena.

Voankazo maromaro amidy any amin'ny fivarotana iray lehibe, misy ny miloko volomboasary antsoina hoe voasary ary misy kosa ny paoma miloko mena sy maitso mifangaro, misy kosa ny voamadilo.

Toerana iray any amorontsiraka ahitana torapasika mahafinaritra ny maso. Misy rano mitopatopa ary misy ala mikirihitra ihany koa. Misy seza hazo ahafahana mipetrapetraka eo amin'ny sisiny eo.

Olona iray lava volo mirandra-madinika divy sesy mivoaka ary mihorongorona eo an-tampony ireo volo lava ireo, manao fehi-tenda miloko maitso ary manao akanjo miloko fotsy, manao kavina lokom-bolamena eo amin'ny sofiny izy.

Lambahoany iray miloko mavo ny tokotaniny, somary misy diam-balona sy mikopakopaka, ahitana sary trano iray somary mijoalajoala ary sisin-dalana ahitana olona mivezivezy raha misy tamboho miloko fotsy kosa, ahitana gidro ao aorian'io trano io.

Takelaka iray kelikely misy tongony vita amin'ny hazo, mirakitra fampitandremana manao hoe "toeram-panorenana tsy azo hidirana", "tsy maintsy mitondra fitaovam-piarovana". Eo ankavian'io takelaka io dia misy lehilahy iray zarazara hotitra mijoro.

Sakafo maro samihafa eo ambony latabatra any amin'ny lanonana iray. Ahitana mofo dipaina ; misy kosa ireo voankazo toy ny paoma, ary misy ny voankazo efa voatetika ary mitsatotsatoka amin'ny hazo kely.

Toerana iray ahafahana mila voly na miala sasatra. Ahitana irony tafo tsy misy rindrina irony vita amin'ny zavamaniry any amin'ny sisin-tany. Misy ala mikitroka somary ivaiva eny amin'ny sisiny.

Toeram-ponenana iray ahitana trano maromaro mifanosona, tafo fanitso. Miloko fotsy ny sasany, ary tanimanga tsy loko ny zorony. Ny sasany kosa miloko mavokely ary ny ambiny milalotra simenitra.

Trano misy rihana iray miloko mavo ahitana varavaram-pitaratra ary mainty kosa ny lokon'ny varavarambe. Eo amoron'arabe izy io ary ahitana zavamaniry maro isan-karazany eo an-tokontany.

Lehilahy maromaro manao baolina kitra eo ambony kianja, Misy ny efa antitra satria sola ny loany, misy kosa ny mbola tanora, ahitana seza miloko maro samihafa eny amin'ny fijerena azy ary misy tafo fanintso izy io.

Olona iray : manao akanjo somary miboridana, manao irony vakana amin'ny tenda miendrika volamena irony, feno vori-damba ny lohany izay aholakolana ilay volo mba hanome mihodinkodina.

Toeram-pivarotana fitafiana iray izay ahitana peta-drindrina misoratra hoe "tongasoa" . Mivarotra akanjo ho an'ny lehibe sy ny ankizy izy ireo ary eo ivelany dia ahitana sary miendrika olona mivaingana ahafahana mametraka akanjo ho santionany.

Takelaka fanoratana ahitana marika maro samihafa: misy miloko maga, misy miloko mena ary misy kosa miloko mavo sy volomboasary mifangaro; amin'ny vidiny maro samy hafa ihany koa toy ny sivifolo amby zato sy telo arivo, ny sasany kosa sivifolo sy valonjato sy roa arivo ariary.

Olona iray : manome lamosina, somary fohy ny volony ary misy soritsoritra diana hety. Manao kavina lokom-bolamena izy ary manao tanana eo amin'ny tenda. Misy peratra eo amin'ny tanany iray ary miloko ny hohony.

Lalana iray mankany amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara. Ahitana vato lehibe iray avo dia avo ary ny bozaka dia miloko mavo. Vitsivitsy ny zava-maniry miloko maitso somary midoroboka.

Fitaovana mandeha amin'ny herinaratra, irony manome rivotra irony ary mampangatsiatsiaka. Ny iray miloko mainty, ny iray kosa miloko manga sy fotsy mifangaro. Samy mipetraka amin'ny tany izy ireo.

Peta-drindrina maro mipetaka amin'ny tamboho iray, ahitana vehivavy mitazona fanamafisam-peo sy manangana ny tanany ankavia; izay fampisehoana atao ao Antsahamanitra izy io ny alakamisy dimy ambin'ny folo volana aogositra.

Olona iray zarazara hoditra, lavalava somary lehibe ny orony. Ny volony dia somary misaritaka ary olioly mibontsina. Ny akanjo anaovany dia miloko mena sy fotsy mifangaro ary misy firavaka lokom-bolamena eo ambozonany.

Akora samihafa telo, vokarin'ny orinasa malagasy iray. Fatao amin'ny volo izy io, ny sasany fanasana azy, ny sasany kosa ahosotra mba hitsabo ny volo. Mipetraka eo ambony latabatra izy ireo.

Boky iray somary matevina. Ahitana sarina zaza kely eo ivelany. Fotsy fihodirana izy ary mitsikitsiky. Fohy ny volony ary tsy mainty. Manao irony akanjo "salopette" kely irony izy ary miloko manga.

Legioma fanao laoka miendrika boribory lavalava. Miloko fotsy, maitso antitra sy maitso tanora mifangaro ny vatany ary mipetraka eo amin'ny tany izy eto ; maromaro izy ireo.

Sainam-pirenena vahiny iray. Mandrafitra azy ny loko telo samihafa. Mahitsizoro mizara telo mazava tsara, mena ny tapany ambony ary mainty kosa ny tapany ambany. Ny eo afovoany dia fotsy ary ahitana soratra vahiny miloko maitso eo ampovoan'io fotsy io.

Biby iray antsoina hoe"tanalahy", miloko manga, maitso, mavo ary volomboasary mifangaro izy io, misy masony roa. Mifaraingo eo amin'ny ratsan-kazo kely iray ary lehibe io biby io.

Lehilahy lehibe iray nanao akanjo mihaja. Manao palitao miloko mainty ary manao lobaka miloko fotsy, somary solasola ary misy mainty ny tarehiny, mitsikitsiky izy.

Vehivavy miisa telo mandeha amin'ny sisin-dalana. Ny iray tsy mifatotra volo, ny iray mirandrana ary ny farany kosa manao saron-doha. Ilay tena miavaka sy hita tsara eto dia manao akanjo maitso antitra ambony ary pataloha somary manara-batana ny ambany, ary samy manao kapa izy telo mirahavavy.

Vehivavy iray olioly volo, lavalava orona ary fotsy hoditra, manao akanjo miloko manga tanora somary tarafin' ny masoandro. Ao amin'ny efitrano iray, miloko volom-paiso ny rindrina.

Trano iray vita gasy any ambanivohitra : misy lavarangana miloko maitso sy voninkazo maro isankarazany, misy varavarankely miloko mena ary misy fitaratra eo amin'ilay varavarankely.

Andiam-behivavy maromaro mitazona basy, ao amin'ny tafika malagasy, nanao matso tao mahamasina, manao kiraro vita amin'ny oditra izy ireo ary mitovitovy avokoa ny alavany.

Latabatra iray ahitana sakafo maro isan-karazany. Ao anaty lovia miloko fotsy, misy vera iray ary ahitana labozia mirehitra ao anatiny ary misy rano kosa eo ambaniny. Misy latabatra miloko hazo kely ipetrahan'ny vera miisa roa ary misy zava-pisotro mamy ao anatin'ireo.

Akora telo isankarazany ny roa mipetraka eo ambony lamba misy volobolon'ny fotsy, ny iray kosa tazomin'ny tanana, samy fatao amin'ny volo izy ireo fa ilay iray dia savony mivaingana fanasana loha, ny iray kosa mampalefaka volo ary ny iray farany dia fitazomana ny endriky ny volo hitiavanao azy.

Trano rava iray any amin'ny tontolo ambanivohitra. Vita amin'ny rotsopeta izy io ary milalotra efa somary simba. Bozaka ny tafony ary malotoloto eo amin'ilay tokotany misy azy.

Sisin-dalana iray ahitana fiara kodiaran'efatra maromaro mijanona. Misy olona roa andeha hiampita ; ny iray manao solomaso mainty, manao pataloha somary malalaka ary somary matavitavy, mitondra kitapo miloko mainty ; ny iray kosa somary olona kelikely ary samy manao kiraro miloko fotsy izy roa.

Olona iray manao akanjo volomboasary sy mavo, mitafy lamba miloko fotsy izy ary milanja famaky vy, ny tahony kosa vita amin'ny hazo. Zarazara hoditra ity olona ity ary somary ngita ny volony. Misy fihogo miloko maitso mipetaka eo amin'ny volony. Araka ny fomba malagasy dia manambara izany fa mitady vady ralehilahy.

Rovan'i Manjakamiadana, vita amin'ny biriky tanimanga, ary ahitana varavarankely maro samihafa sy amin'ny endriny maro samihafa. Ahitana bozaka miloko maitso maro be eo amin'ny tokontany ary tazana eto ny tanànan'Antananarivo Renivohitra eny ambany.

Mahitsizoro miisa telo mifampitaingana : mitovy tanteraka ny refiny sy ny habeny, ny lokony ihany ho mampiavaka azy raha fotsy ny farany ambony, maitso ny eo afovoany ary mena kosa ny farany ambany.

Toeram-pisakafoanana iray miloko fotsy ary misy takelaka eo ambony vy mirakitra ny sakafo amidiny eo ivelany amin'ny "tabilao". Eo amin'ny fitaratra ny varavarankely kosa ahitana sary maro samihafa ireo sakafo misy ao aminy.

Ankizy miisa telo, mijoro eo anolohan'ny tabilao miloko fotsy iray. Ny roa amin'izy ireo dia vehivavy ary ny iray kosa lehilahy. Samy manao arovava orona izy telo ary samy mitazona marim-pakasitrahana.

Asa tanana malagasy maromaro amidy, mihantona, misy ny fatao amin'ny tenda, misy kosa ny haingo fatao amin'ny sofina na kavina. Misy poketra kosa vita amin'ny tsihy ary vita amin'ny akorandriaka ireo haingony ireo.

Toerana iray amin'ny tontolo ambanivohitra, ahitana trano tsy misy rihana, tafo bozaka, ary misy varavarana maromaro. Misy lavarangana kely ambany milalotra simenitra. Ny tokontany dia malalaka saingy somary maloto sy feno ahitra maniry.

Trano iray mahafinaritra somary maoderina, ahitana zava-maniry maro isan-karazany eo an-tokotany ary misy kosa ny zava-maniry mandady miakatra any amin'ny tafotrano, ahitana jiro miloko mavo ihany koa ary lavarangana miloko mainty.

Toeram-pivarotana iray ahitana vakana fatao amin'ny tanana vita amin'ny vato maro isan-karazany sy loko maro be. Eo amin'ny rindrina kosa dia ahitana karazana poaketra vita amin'ny oditra. Misy miloko volontany, misy kosa miloko fotsy.

lalana misy fiara maromaro kodiaran'efatra mijanona eo amin'ny sisiny ary ahitana lehilahy manao solomaso sy satroka miloko mavo ary pataloha mainty sy kapa manga mandeha amin'irony fitanterana kodiaran-droa tsy mila soloky irony.

Tovovavy kely iray mipetraka eo ambony lavarangana miloko volontsokola sy fotsy mifangaro. Mirandrana madinika ny volony ary manao zipo voaly izy, manao kapa mena ary mihantona ny tongony.

Rindrina iray miloko fotsy somary maloto ahitana takelaka famantarana orinasa lehibe iray eto Madagasikara, miloko mena ny tokotaniny ary ahitana soratra miloko fotsy, izy io dia mpamokatra ireny akora vita amin'ny hoditra ireny toy ny kapa, poketra.

Lalana iray ahitana mpivarotra. Aty amin'ny ankilany kosa dia fiara efa somary simba miloko fotsy maloto ; eo alohan'io fiara io ahitana ankizy kely maromaro manao tsikonina.

Efitrano iray ahitana latabatra boribory lavalava. Ahitana seza manodidina an'io ary misy olona maromaro mipetraka avy ; araka ny hita dia manao sary izy ireo amin'ny alalan'ny penisilihazo sy takelaka fotsy fanoratana.

Gazety iray amin'ny fiteny vahiny manome vaovao isan'andro sy dokam-barotra maro samihafa. Fa ny talata dimy amby roapolo jona efatra amby roapolo amby roa arivo dia niavaka teo amin'ny pejy voalohany ny momba ny fankalazana ny enina amby roapolo jona. Amidy amin'ny vidiny arivo ariary ary mitondra ny laharana valo amby valopolo sy valonjato sy valo arivo.

Lehilahy sy vehivavy samy manao aroloha mandeha amin'ny kodiaran-droa. Manao akanjo fotsy ilay lehilahy ary manao pataloha mena sy ambony mainty kosa ilay vehivavy.

Toeram-pivarotana ireo asa tanana malagasy : misy poketra vita amin'ny rofia, ary misy haingony mikoromborombo kely, ahitana tadiny lava izy ireo, misy kosa ireo pôketra vita amin'ny rofia ihany saingy tsy misy tadiny ary afaka vimbivimbinina fasiana vola.

Lehilahy iray lava ranjanana, manao akanjo mihaja, manga antitra ny lokon'ny ambony ambany ary mainty kosa ny kiraro. Fotsy ny lobaka anaovany ary misy volombava izy. Manao famataranora ary miloko mainty ihany koa ny volony.

Gazety iray amin'ny fiteny vahiny, mizara vaovao sy dokam-barotra maro isankarazany isanandro. Fa ny nivoaka ny sabotsy faha telon'ny volana aogositra efatra amby roapolo amby roa arivo kosa, dia momba ny famatsiana ny rano sy herinaratra eto Madagasikara. Amidy amin'ny vidiny arivo ariary hatrany.

Toeram-pianarana iray any amin'ny ambaratonga ambony ahitana rihana maromaro ary misy zava-maniry avoavo ihany, misy arabe eo ivelany ary misy lehilahy mandeha kodiaran-droa miloko mainty.

Haingo ho an'ny vehivavy maromaro ao anaty fitaratra eo amin'ny fivarotana iray izay ahitana ny loko maro isankarazany ; ao ny fatao amin'ny sofina, ao ny fatao amin'ny loha, ao ihany koa ny haingo fatao amin'ny tenda.

Biby iray miloko mainty sy mavo mangirangirana mifangaro. Misy tanany sy tongony maromaro ary miloko mainty ny masony roa. Misy elatra mainty sy mangirana ihany koa izy ary mipetraka eo ambony vato.

Toerana iray ahitana seza mirafitra tsara vita amin'ny tanana, ahitana latabatra boribory eo ampovoany ary misy fitaratra eo amboniny. Miloko maitso io seza io ary ahitana ondana maromaro.

Toerana iray amin'ny tontolo ambanivohitra izay ahitana trano gasy maromaro. Vita amin'ny biriky tany ary mitafo bozaka, ny varavarankely sy ny varavaram-be kosa vita amin'ny hazo ; ahitana tanimbary ihany koa sy tantsaha.

Lehilahy miisa roa somary efa nahazoazo taona : ny iray mirandrana ny volony ary somary mikentrona ny tarehiny, misy volombava izy ary efa fotsy ny volombavany ; ny lehilahy iray eo amin'ny ilany kosa manao solomaso.

Any amoron-tsiraka no ahitana ity toerana ity, olona telo vehivavy iray ary lehilahy roa mijoro eo ambony sira ary manala sy manangona ireo, miloko fotsy izany.

Andian-dehilahy maromaro ao amin'ny tafika malagasy manao matso samy manao akanjo mitovy : mena ny amboniny ary manao fehikibo miloko fotsy. Mainty kosa ny pataloha ary misy tsipika sisiny mena. Manao kiraro mitovy daholo ary samy mitondra basy.

Malagasy iray amin'ny fiteny vahiny tamin'ny taona telo amby roapolo amby roarivo, amidy amin'ny vidiny arivo ariary ary mampiseho karazana vaovao maro samihafa. Ahitana dokam-barotra ihany koa eo amin'ny farany ambany.

Olona maromaro miandry fitaovam-pitaterana kodiarany'efatra miloko fotsy sy sisiny mena. Misy ihany koa ireo efa misisika ao anatiny ary misy ny fitaovam-pitaterana misy fitoeran'entana eo amboniny.

Haingo fatao amin'ny tenda mbola mipetaka amin'ny tranony miloko fotsy. Tazomin'ny tanana tsara voatra ary lokom-bolamena ny lokony haingo io. Misy vato miloko maitso sy mainty ary azo lazaina ho vato sarobidy raha ny fijery azy.

Lehilahy iray manao fanamboarana fiara mitazona irony vy fanodinana bilao irony ; miandrandra izy, manao akanjo miloko manga ary lava tanana io akanjo io, maloto mioso menaka ny tanany.

Biby iray misy tongony efatra sy lohany iray ary vatana sy rambony, io no antsoina hoe : soavaly. Miloko fotsy izy ary miloko mainty kosa ny kitrony. Mandeha dia maika ary tsy misy pentina ny lokony.

Gazety iray amin'ny fiteny Malagasy. Maro ny vaovao zarainy fa ny niavaka ny Talata 13 Oktobra 2020 dia momba ny fanadihadina ilay lehilahy malaza manao hoe : vehivavy toy ny ahoana no tianao?

Vehivavy iray manome lamosina. Olioly ny volony ary tsara aoka izany satria dia "natoraly". Miloko fotsy ny hodi-tavany ary manao akanjo miloko mainty izy.